Hayssan issi booththa mayo mayida adde eqqidees izappe mile bagarakka nam'u macati betees macata guyera qasse isi atuma nay dees.

Hayssi beetizayssi aaze gizayssa gidikko asata sinththra xilata qachchidi bantta bollara qachchi wotidayssanne isti izara oykidayssa.

hayssan qolle mala qoodhera duge mayettiza mayo woykkon shaashe geetettizayssa oykkidinne oge diiran asati eqqidi bettettes.

Arbamincce katama gidon beetiza beqele moola geetetizaane keehippe lo'iza heeray hayssan beetees. Izappe mile bagarakka cilila miththati detees.

Aaththay asa naytas aadhdho go'a immiza miisha geetettidi erettes haaththay baynda ko asay ayba uyane ayban mecetane eretideenna shin habesa nay issi wombay oosettidayssafe nam7u nayti biidi duuqishe deettes.

Hayssan heedzdzu asati gashe naazara gididi deettes issi niya aayokko issi niya qasseka aay naakko issay naa gashe naa kosh oykkidayssara gashe naakoshin calle aadh huttidayssara de7es.

Hayssan daro asati eqqidinne ha bagga aalidi deetees. asata giddonkka adhi aadhidi kaametikka eqqida asatappe bagati ba kushen tophiya bandira oykkida

Daro asati uttidinne issi naay istta giddon eqqin beetteettees baggati be kushen guufekka oykkida baggati qassika qoofe wothida.

Hayssan beetishe dizaysati gaamo dunguza mayida asatakko he asatikka qassekka gaamo dunguza mayyyidinne issippe shiiqi uttidayssa ha misile besishe dees.

Issi maata keethi woddide iza sinthankka agga asati eqqin bagga asati uttin giidi keethaazi woddoyssa sinthan eqqidi haasa7ishe woykko zorettishe deettees.

issi kaamiy woykko issi makinay eqqides iza sinthanka heedzdzu asati eqqida heedzdzatikka be sintha gede zaarida sinthe bagganka issi keeththa malay dees

Hagissan oyddu asati maca gididayti ha aalidi poto dendana eqqidatho gidi eqqida istafe giddora diza nam'u macati gammo dunguza shubaare may'ida qasseka nam'u macati behashen borsa yeggida

Mayissan gammo baylawi lebis denqoza giza suubey xaafettini qaaphetidayssa garsan deettes.

Hayssan heedzdzo asati uttida istika issay silkera feenera dawuterara oykkide issay silkera dawuterara oykkides issay qasseka dawutera oykkidayssakko ista guye baggara qasseka zo'oydey pude liceti kumi uttides

issi lo7iza aaway uttides be kushenka maykirofooni oykkides oshicha kushezan zo7o iskirto oykkides izikka be qofa haasayishe dees

issi macashiya uttadus izakka be hu7eza pixada yeddadus be kushen maykiropoone oykkada haasayashe ha alada dhoqu ga xeellashe dawus

gammo dere aawatinne gaammo bayrati issifetethan eqqida istika be dere woga bessizanne be benatetha qonchisiza gaammo dunguza may7da istafe issi addezi makrapoonen hasayees

issi macashiya be hu'e guye zaara dadisadus izakka be kushen karetha maygirapoone oykkadus mederekeza sinthan eqqada haasa'ash dizayss beettees

gammo woga may7o woykko gammo dunguza geetettida may7o may7da issi addey sinthera uttides izikka be hu7en dunguza qooppe woththides izappe mille baggara issi macashiya uttadus

Issi ayira issi aawara beettetes isteka be sinthan benayta essida woykko baggayta qasse utisida ista nayti mayda mayozikka wurikka issi medho izikka booththu gididayssakko.

issi keeththi beettees he keeththaza zoonozasonka issi adde misiley woykko potoy saalettidi dees he keeththazikka pengezi gordettidees

Issi macanayya be hu7e pixada bees bollara booththa qohoppe wothada garserakka booththa giththe gixada bollara karetha may7o may7ada toon karetha caamma aaththada uttadus

issi gitanne wolqama gidida wogga moley beettees he molezaska huyeza ginara woykko duunazossara issi addey oykki uttides istafe gede mile baggara gashe sine geetettiza kobey beettes

Gaamo asay daro wode aqiza gaamo zoone gidon beetiza keetha qommotappe issi naazi izikka gaxxare heeran dizayssi beetees.

hayssan asati eqqidi beettetes istika faydon usuppunko istafe goye baggara birata ibithen ibixettida soy dees

kehipe gitanne aaho woykko dalga gidida keeththa giddonni dumma dumma maca mayoti beettettes he mayota giddonka zo'o medhoy booththa medhoy cililo medhoynne dumma dumma qalamen oosettidayti deettes

Hayssa bolla betizayti nam'u asatakko izatikka ashuwa shuukishe ashoz qassekka anccishenne muxxishe dizayssi beetees.

Hayssan qasseka issi orde kanara oyddu asatara deettes istafe nam7u asati gita nam7uati qasseka gashekko nam7u macaynne nam7u addey deettes booththa maya maydayssara wuri eqqida

Hayssande iza misileza bolla qoodan ichashu asati beettetes izatappe issinazi gammo tunguza qofe woththidi maahe ite maydes hanko asata sinthanika gondaleynne xambaroy deette.

Hayssan asati deettes istika wurikka macafo istika qoodan woykko paydon ichashukko isti bewu'ekka pixidi deettes.

heedzdzu guutha nayti beetettes istika paydon heedzdzu gidishin wurtikka keeththa zoonuzan oykko sharphezan eqqida istafe nam7ati qonxaoykko gashe githe gixida

Issi maccasiya dawus izakka be huupheza guye baggara zaarada dedisadus be kushenkk maaata malatiza miishe oykkada dawus.

Nam'u Ade asati eqida ,issay be kushen waraqata oykid utides, issay qase gaamo dunguza mayides.

Hayssan qasseka geloshoti issi bolla shiiqidi issi ichashu geloshoti zuma karkezidi uttini issayssarakka ishenne isayssa kusheppe aykko wochishe deettes ista medhosiqa qaseka pollokko.

Gashe naytinne guuthtu paxxi ekkiza nayti betetees. Istta sinththanka tukke sine uttidees. istikka bagati be toho bolla wodhi uttida.

itihphiyasi lo7o qofa qoppiza xaafey amarathora xaafettidi dees he xaafezikka xaafettida medhozi booththa qaalamenko izappe garse baggara diza sohozi keeyppe lo7iza katamakko

yuutube geetettiza xaafey beettees ha yuutube geetettizayssikka asati dumma dumma biidiyota woykko qaaciza misiletanne hara harabata yeddanassinne asay beyanas go7ees

hayssan qasseka dumma dumma asati dumma dumma may7o maydayssara qasseka dumma waraqata woykkin issi suppon gidiza asati eqqidi deettes ista giddofe qasseka nam7ati dumma waraqata oyqidahabisette

miiraf haya huletti giza xaafey amarathora dees hessa guussayka nu qaalara shempo nam7u tammanne nam7a woykko laatamanne nam7a giza xaafe gidoyssi eretees

nam7u addeti eqqida istafe issay kumeth kareth gidida may7o may7 des be kushenka aykko miishe oykkidi hanko addiza bessishe dees

zemmena enna xeena giza amaratho xaafera xaafettiday beettes he xaafezikka booththa qommo medhora woykko qalamera xaafettidayssakko iza sinthanka nam7u asati deettes

Hayssan beettizay aaze giikko irdditi gizay xaafettidinne siilettidi uttidayssako ase malizay qeyyera.

Samuna malatiza miishshay issi keththa gidon dooretidi kumi uttidees he keethazaskka bolla bagazi meegatho gede oosethizi keehippe wochanas lo'ees.

keehippe buumanne dalgga woray beettees he woraza giddonkka adussa ogey dees ogezappe duge baggarakka mithati beetteetes.

Daro asati eqqida isttappe bagayti be kushe be tira bolla wothidi woykko idimidi ha aalidi xeelishe de'eetees.

Aahonne demba gidida aspalto gey mille baggara beettes izappe gede ceellishin qorqoro keeththaynne he keeththaza yuushoza googi aadhdhanas diza cilela mithatinne maatati deettes

Hasohoy keeyipe lo'izanne malaliza woykko lo'o dicha bolla diza katama gidoyssi beettees hekatamazanka googe aadhdhanan woykko yuushezan phooliza maabirate poo'oy dees.

Hayssan beetizayssati heedzdzu asatakko heedzdzu asatappe issi addezi ba kusheza dhuqqistidi bolara betiza miishsha oyqqishe de'ees.

Issi baasey ogen beettees he baasezaska wulazi woykko pengezi doya dees izas sinthe baggara wulaza ginan yedhidi keziza oyde malay dizayssikka beettees.

Mabiraate woykko korontte efiza mithati woykko tuussati issi matan eqqidinne iza bolla shuboti gedenne haa gadereettidinne qashettidi beetteettes.

Ha wodey nuus wodiya teknolojiya hidi dumma dumma miishata lakaanas dumma dumma miishata qaseka ezara ooththanas wodiya teknolojiya hidays eretidayssakko izappe issi miisha lakaanaw maaddiza maashinen abessan bettees.

hayssan gallas awappe poo7o ekkidi omarsi asas poo7o immanawu maaddiza miishay woykko soolare geetettizayssi bessa daridi dizayssi beettees izikka nuus daro go7a immizays erettidayssa

Hayssa giddonn daro asati eqqidettes ista mille baggarakka pude duge xaafettida si'iley beettees isti dizayska lo'iza soonko.

ha sohan woykko ha keeththa giddon asati uttida ista sinthanka xaraphe bolla pompara kumida haaththi beettees

hasohonni diza asatappe baggay uttides baggays qasse eqqides iza giddonka cilila mithas haythey beettees maabirati woykko koronte shu boykka dees

Hayssanni dumma dumma medhora diza oydetinne dumma dumma magarajjati keeththa gaaxan qaaphetidi uttida oydetinne qasseka kompitere maliza miishati so7a giddon deettes soozi qasseka maata maliza medhora dees

ye7awash kardon giza xaafey xaafetuttidees hessika yootizayssi awaashe bankera gaagetida yo7ogi dishinni awaashe banke lo7etethanne ammanetetha qoncisanasko

Heyssa besi shidedain dammadimaaoseti ba kompitere biraqori shie adiza hessa bessees kompitere zaami dhoosikka karethe koqasseka xara7andhos

Awaash bank geetettiza banke suntha yootiza xaafey beettees awaash bank guussikka tophiya giddon disa daro banketa giddofe issinazanne asay keeype dosiza banke qommokko

Haisimi bessezan issi komputere gora qoriza addey uttidi ba kompitere gora qorishe diza hessako.

Hayssan issi adenne issi maccay beetees istappe addezi baqanasora orddi woykko aaki ekizayssakko. macashiya utadus.

Issi addey dumma dumma miishata bayjiza keeththa giddon woykko be suuqa giddon uttides izikka be sinthan yarkanera tuccidi aykko miishe woththides

Hayssan isssi addey laaappitooppr goraagoree guyera hankko asay wochishe dizayssa bessees ha addeskka uttidayssa.

Misiliyan beetizay ichashu naytakko istappe issoy addekko oydati macca sinththa kaththay

Issi addey eqqidi haasayishe dees izikka be sinthan madireke geetettizayssa wothidees izappe mela baggara daro asati uttidi iza kaallishenne iza haasa siyishe deettes.

hayssan cora asati booththa shubaare may7di issi oga assifetethan bishe doosonna istafe qoodhen madaliya yeggida asatikka deettes sintera dizayssi madaliya ba qoodhen yeggidi kushe dhoqu issidi nam7u biradheta denthi woth

hasohon diza asati wurdikka gede baggara ha aali uttidayti issi medho may7o mayda be sinthanka be qoofeza issi medho qoofe woththida hane baggara daro pompay beettees.

Hayssan kasse kateesayssi na'ooa ixuru doossa tagidishin issendiya gaath iladadazeyssanne iss aaki ma male dareqoykkaladizeessa bissees

hayssan isize issin issinbooliseranne heedzxosatarakko ha heedzxosetikka ba kushen aykokidaynne aykonte gididi ha xeeetese

hassan qasseka tigire haasata malezayti ba qoofe woththidayssara qasseka gawunne mala may7o mayiday booththa koote woththidaytii dumma dumma lo7o koppiyata woththida asati issife shiiqidi eqqidaynne uttida gida haaththezokkoso bolna

dumma dumma asati hayssan issi bootan shiiqidi de'izayssafe nam'ati bootha mayda nam'ati qasseka dumma ooso maya mayidi issi nam7ati uttidi ichida asa akamishe deettes nam'ati qaseka eqqidi isti akamizayssa wochidi deettes

Keehippe gitanne adussa gidida lo7iza keeththay beettes ha keeththayka ha7i wode asay oothizanne go7ettiza woykko iza giddon aqiza keethatape issinazanne daro bagga beettizaysakko.

Hayssan keehi gita woga keethay keexetidi dizaaaga gaaththan dumma dumma eqatinne dumma dumma wulati gelidi issi keetha wulan issi issi asi eqqidayssi beetees. keethaskka pude aduqqidi beetes guussikko.

Issi poolise woykko sarotetha oosanchay be mayo mayidi be huuphenkk abe qoopheza wothidayssara eqqidi beetees.izappe guye bagan issi macasi booththa mayora eqqawus.

Tophiya bandia ba kushen oykkidi dhoqu histidi pude salo besishene miiccishe diza asati hayssan beetetees. Istappe daro bagati maccasakko

Hayssan dumme dumma asatigita gita asatin booththa oydey kumidayssan komi uttidayssafe dendi eqqini issi miisha qaala gelishe deettes eetikka qasseka qaala gelishe dizays aha zeygessa gidikko issi dere bolla.

si addey keehippe malalizason booththo gidida qalamera de iza sohoa leneqqidi booththa kawune da gizayssa maydi booththa medirefe koshi ge eqqidi mayke duuna bolla oykkidi haasayishe beettees

hayssan pooqe keethi beettees he pooqe keethaza mille baggankka asati uttidi izan shempiza soynne dumma dumma maata qommoti deettes.

hayssa beettizay aazi gizayssa gidikko issi makinaynne gee dura komiza asati beettettes hani baggara qasseka makina sinthara gedebiza issi shufere maaliza addey deees makinay aspalte ugara laageti diizayska beettees

Hayssan issi bessan wochchanau keehippe lo7iza shuchchafe keexettida gita gita keetxati beetosona istika asa naytas daanawu aqanawu izan keehipe daanawun malizanne lo7iza keeththatakko

Hayssan tumappe haasayikko keehippe lo7iza kita keeththay beettes iza bollaka amaratho qaala xaafettida xuufey betochi korfonshin gizayss beetes milera nam7o baggara duge tophiya bayndira medho zuuroy wadhi qaphetideyssika.

issi addey eqqides izikka be kushe haazarsidi micides be7aype bollakka manaxera wothidi dees izappe goye baggarakka xaraphe bolla abibay uttides

Worlid hertidey giza xaafey ingilizathora xaafeti he xaafeza qase amarathora shiridi ye7alem yelibiqen giza xaafe xaafettidayssi beettees.

Hayssan daroasati beyashe days isttika issife gede haa woykkon salfen zooro mala kesssidi eqqidayssi beettees wotkkon erettees.

Ha bessan attuma asati issi bolla shiiqetidi dettees istika be siinththan xarapheeza bolla ukeththi woykko dabbo geetayssa woththida he ukethazaka be kushen masha oykkidi baththetees

ha sohonni beettizayssi keehippe daro asati deettes istafe heedzdzo asati sinthe baggara oyde bolla uttida goera daro asati googidi eqqidinne xellettes

Hayssan dizayssi hedzdzu asata gidishin xale keeththi malezayssn uttidi issowara issoy hasayetishe dees.

Hayssan diza asatappe issi naazi woykko gidon eqqidayssi aykko miishe idimidees. izappe gede baggaranne ha bagara nam'u nam'u asi eqqida.

gita gita gidida booththa qaalamen gorpettida qorqoro keeththati xeelli shimnus beetosona issi kaameykka hani baggara eqqideyssi beettees e keeththatikka daana keehippe machayizasooko

tamari nayti be tamaaro kifilen woykkon be tamariza so giddon uttidinne be sinthe woykko be wozna astamaris immidi tamaro bolla bettettes

Haysan beetizayssi issi addezakko ikka ba qoodheni lo'iza worqe madaliya giza qachizayssakko izappe guye bagara misile kaqetis

asati issi son uttida istappe issi addey sinthe adhdhidi eqqides he addezikka hara asi uttidayssa kushe narpe caddishe dizayssi beettees

daro asati ooso may7o may7di gaashe uttu lagizayssa woykko qorqoro poqa lassananawu maaddizayssa ekkidi issi bootappe haraso ekki ekki bishe doosona istika adde asakko

daro asati issiso gaathi gelidi gammo dunguza be qoodhen yeggidi issi miisha bolla haasayishe oykko tobetishe deettes izetafekka dhissiniya macasa gidada be huphe tokkosissada de'izaaro

hayssa ha bessa nu xeellishin issi hargettiza asi liiphezan madunthidin iza aykoqommo madunthaza ashsha qisidi kushezakka ashsha qisidi hargishe ichchidays beettees iza guyerakka iza hargisiza issi inda de7awu

Hayssan heezzu asati uttida .Istappe nam'ati ba kushen gashe naa idimmida. Hinnira issi addezi ba kushe tira bolla oykki dees. Istappe issiniya macakko.

Beeta giza xaafe beetes. izappe garse bagazikka gade woykko huge mala gidoysikka eretees. izikka kaqetidayssi birata bolakko.

hayssan diza asati haasayettishenne zoretishe deettes istika bees qoodhesora may7idayssafe daro baggazi gaammo dunguzay siketidayssakko

Adde asay xalala issi bolla shiiqidi issay issay kaaalethidinne issa millera eqqidi ha bagga simmidi deettes.

hayssan ortodokse ammano kaalliza asata goynosoy beettees izappe issi milera qasseka koronte shuboykka dhoqo gii qaaphetidi aadhdhi bidays beettees mithatikka yuushon deettes

keehipe lo'izanne malaliza payduwankka keehippe cora gidida asati hayssan issipetethan ha hamutishe dizayssi beetees. isttikka be qodhera issi mala shaashe yegida.

geype lo7izanne malaliza issi keeththi beettees he keeththaza sinthere dugekka keeththa alaqisanas oosettida oosettidi qaaphettidanne geype lo7iza miishati deettes

hayssan heedzdzunne heedzdzufe bolla gidida asati beetettes izetafe giddora senthan eqqida issi orde addezi ba ayfen manaxire woththidi gaaththara bica gaammo giza xuufera diza may7o may7des

Haysa misileza bolla betizay aaze gizaysa gidikon cilila maata medhozan Mitha pudhoy dizaysinne iza bolla qaseka xuufey xaafeti utidays Des.

kehipe lo7iza phoolizanne malaliza issi keeththi beettees he geeththazappe mille baggara ogezara woykko gadezara hantiza issi addeykka dees addezappe guye baggarakka daro asati beettetes

Asati dumma dumma qofa bolla be qofa immikko woykko bees diza qofa yootikkonne xaafikkon haray laamettonta mala giidi he qofaza minisanas woththiza maytame geetettiza miishay beettees

Hayssan issi addey ha aalidi ba kushen badi kooshiya dhoqu histanawu go7iza woykko maygirafoone geetettiza miisha oykkidi eqqides

issi pirda keeththa daanna woykko issi yo7oy asay asara oyke tidi biikko birshizanne pirdiza daannay uttides izikka karetha may7o may7des

Tophiya gidon tophiya sarotethanne tophiya asheketetha naagisizanne bonchisiza asati woykko poliseti hayssan beetetees.

Keetha giddon daro oydey doorettidi gedenne ha licettidi xarapheza sinthan uttidi beetees izappe ha baggarakka xarapheza bolla dumma dumma miisheti deettees.

issi maytame geetettiza miishazi beettees izikka hazgo7ize gizayssa gidikko asati issi qofa bolla zoretidinne haasayidi he qofaza kuu yidi gilxen oykko qoncen yootizayssakko

Dumma dumma oyde malatiza miishatinne xarapheeza malatiza miishati kume uttida soo giddonni gede baggara tophiya bayndiray girgida bolla qachettidi woykko eqqidi dees

Issi addey woykkon issi poolisey uttides izikka be sintha tishshi histidi ha zaarides be ho'e bollakka koppiya qoope woththides.

Keyppe gita kaamey haara gede bishe dees izappe sintha baggaraka dumma dumma miishata caanidi diza issi kaamey eqqidees istafe mele baggan issi addeykka dees.

Issi kaamene iza mataninne iza bolla diza asati betetees. he kaamezas sunththaykka aysuze geetetizaysakko. iza bola asati caanishe detees.

hayssin ayoothizayssi giikko aspalte maliza kobilisto gizayssa bollan haaththe gedidi meecees

Hessan gita qita asati issifishi qeqqidi huga fitishe diettes etikka qaseka mayda mayoy karethan boothtsay salo malay dees ista gaathafe issi addez eqqidi akafara wochishe dees

heera geeshshatetha naagiza asati bettettes istika be hu'en qoofetanne garserakka be ooththishe mayza mayota mayda be qoodhe bollaka be ooththoza qoncisiza miishe waraqatan xaafe aaththida

cora woykko daro attumanne maca asati kezidi be dera woykko beggutaza fittishenne iza geeshshatetha naagishe sifetethan feexa giyo miisha oykkidi fittishe beettetes

Asati be kushen dumma dumma eqa oykkidi issi addey kaames bollazan woykko gonggezan eqqin izas pude immishe deettees.

hayssan heedzdzu payda matooqa geetettiza kardezi issi bolla dees ha payda matoqazikka tophiya asay be benatetha erisanassinne qoncisanas oonikka be kushen oykkanaas koshshiza miishekko

hayssan tani xeellishin nam7u asata kushey saroti uttidays beettees gidoppe attin asatas ayfesoy woykko hara akaaley beettuwa iza matanka diza xuufey fayda onlayne kastomer safort gizayssi qancidayssa

hasohonni issi addey komputer sinthan uttides gede baggara haraddeykka be kushen waraqata oykkidi ha aali dees yaaddeze be u7enka booththa qoofe woththides

Hayssan amaratho qaalaranne amaratho pidalera xaafettida xufey woykko xaafey beettees he xaafezikka bootha medho qalamera xaafettides.

payda matoqa bagga haasayiza xaafey xaafettidi dees izikka goye baggara xaafetoy karetha miisha bolla gidishin xaafezi qasse bees booththa medho qaalamera xaafettides

Paydon oyddu asata demmays wiritikka be zokko haa zaarida be ulokka gede zaaridi komppitere wochishe deettees.

National ayide woyko fayda matoqa getetizaysa haysan yootiza misileyine iza bolla xafetida xufey betes, iza gidonka diza iza si'ilez woyko iza onatetha yootizays betes.

digital metawoqiya be silko yaageno giidi amaratho qaalara xaafettidi garse baggara qasseka nashonal aydi kardi giidi ingilizathora xaafettides

dijital metawaqiya woykko nashonal aydi giza xuufey beettees izanka issi addey dendidayssinne potoy iza bolla dishe ha aali uttidayss beettees hanni baggara gasseka asisilkey be afilkeshinne kessedi uttidayssi beettees

Hayssan dumma dumma dere karttatappe itophiya karta masatiya misile dees. he misilezikka cililo qalameninne booththa qalamen ooseidees.

Payda matawuqqa getetizayssa woykko asay nashinal ayde gizi asay xeegidayssi hayssan xaafetidi beetees. Izikka tophiya asay be oonatetha qonccisiza matawuqqakko.

hayssan qasseka sarge maalizayssan asay issife shiiqidi ka ishe dees he asaazi qasseka wurikka booththa me7o may7idayssinne tophiyabandira dhoqo hisdoykkidays beettees

Hays betishe dizaysi tophiya kawo abiy ahmede getetizaysako.

asati hayssan issi so giddo gelidi uttida istika booththa mayo daro baggati mayda issi addezi polli bessidayssa mila baggara uttiday mayidayska dees

Daroparazoti hayssan beetteete parazotikka soo medoosatappe issinnotakko isttika asati dumma dumma caanidinne toggidi go7ettanaas maaddeettes.

Issi adde booththa qoophe wothidi booththa shuraabe maydi karetha maykke be sinththa essidi ha baga simmidine haasa'ishe dees.

Hayssi beetizayti gaamo dere asatakk ha asatikka issippe shiiqidi uttidayssinne qofizayssa xeeleta.

Hayssan asati betetees. istikka qoodan oydda istappe issoy addekko heedzdzati qassekka maccakko.

Hayssan daro asati uttidi beettetes istafe sinthe baggara heedzdzo asati deettes giddon issi macashiya uttadus istafe siyades qoofe ween wothides.

Gaammo dungguza woykko gaammo dere woga mayo mayida asati hayssan deetees isttika mayidayssi gaammo dungguza kootekko he asatikka addeko.

Hayssan yelaga asati woykko natto wolqqara diza asati beetetes. histikka maykirapone gizassa oyqqidi yexishe deetees.

Gaamo woga myoza maidi dumma dumma asati gaacekka xambbarao qoriyankka huuphiya qoobenne mayota mayida.

Hayssan issi bish gide daroosa dibosama ima hiddini mootora tokkitay toora hante xeeygididi issife hante shidesa issa ha misilay bhisishe deggeese.

Hayssa nu dere tophiya ayso aawa doktor oykko gaashin abi ahmedey issima derefe bolla aadhdhi eqqidays deetee.

nam7o asati eqqida istafe issinazi paranja gidishin issinazi afrkasekka malatees gede baggara qorphille woykko ayrpilaney dizayska beettees

Keehippe lo7izanne ha7i wode tekinoloojeninne ha7i wide hiillan oothetiza lo7o keethi beettees he keethaza giddonkka lo7iza asati uttida.

misiley bessizey ichachu asatakko nam7u macatanne egeeixo addheta qasseka ay7othiyo ogikko wurikka eqqida

Hayssan asati keeththa giddo woykko so giddo gelidi deettees istika uttidasozi kieyippe lo7izayssakko ista haasayssishe woykko oychishe desa issi addeyka hokkidi beettees

hayssan lo'o lo'o asati paarinja maliza asati deettes hu'esora zoyekkidayssantara qasseka booththa asati ba oonatith qoncasizayssa qoodhen aaththidaytantara qoofe woththida asay booththameyo maydey lo'o soon de'es

Gaammo woga qoncciza asati gaammo sarrotethaa naaganaw kawo oykon isttafe gooobiza adde dooridi sinthan essida.

Ha sohon heedzdzu pidalen xaafettida xaafey dews he xaafezikka ays essi giidi nabbebettees iza achanka issi addey garsse baggara uttides.

Issi poolisey uttides betira bollaka tophiya banddira misile kessirsidi haa aalidi woykko ha bagga simmidi uttidi beettees.

Hayssan asati beettetes he asatikka faydon heedzdza istafe nam7ati issi medhonne issi mala may7o mayda.

heedzdzu asati uttida isti wuritikka pooliseta woykko deranne biitta sarotetha naagiso oththiza asatakko

Keehippe gita pooqe keetha sinthan daro pooliseti be mayo mayidi be qoofe wothidinne be kushen karabbe oykkidi deettes.

Hayssan cora asati issi mala may'o maydi garsara issi mala booththa ba tohoan aaththidi tophiya bandera ba qoodhiyara yeggidi qoofa wothidi ha aaletidi ha mutishe deettes.

Hayssappe sinththa bagara diyageti oonantte giikko tophiya sarotetha nagisiza asatakko. isttappe qassekka gaamo mayo mayidi dizayti waraqata oykkida

tophiya dere bayndirara hara issi dere bandirara eqqidi sinthe baggan qasse dumma dumma dere kawotikka uttidi zoretishenne be sinthan waraqata oththidi xaafishe deettes

Asati kartonera dumma dumma miishata ba kushen oykkida mile bagarakka dooridi woththida istikka hinira ha ali eqqidaynne hara ya ali eqqiday detees.

hayssan keehippe cora asay issifetethan issi keeththa gaath gel uttidays bedees izatappe ha diirara deiza issi addesi booththa koppiya ba huben woththides heeni baggara issi addey zo7o shubaare may7ides

keehippe daro asati uttida istafe baggayti poolisekko isti uttidayssikka oyde bollakko baggayssi be guduna kushera oykkida

Daro asati hayssan ha aalidi yishin beetishin izata gaahthan nam'u maccay beetees he nam'u maccatikka ba huuphe bolla kushe woththida hankko asaykka ba kushiya ulo bolla wothidi wurikka kayotiza daanees.

Tophiya aysiza kaappo woykko tophiya biitta kawo abi ahimederanne hara heedzdzu asati iay matan dizaystara uttida isttafe guye baggarakka tophiya banddiraykka eqqides.

dere sarotetha naagiza asatara kawo naagiza asatara hayssan issife kawotantara itiophiya kawo abentara issi bolla shiiqini haasethishe deettes isti kabes paxa paxa hasatakku

Cora ceega adde adde asay uttidi gammo dungu sa maydii xambaro oykkidi issi keeththa gaathi kumu uttidi ha aali uttidayssinne guye baggara dere sarotetha naagiza issi addey asa giddon eqqidays beetee.

Hayssan nam7u attuma asaynne issi maccay gujetaan heedzdzu asay beettishin esttafe guye baggara dumma dumma dere banddiray qaaphetti uttidays beeettees hessa giddon de7iza maccati macciyanne issi addezi ba kushe denthi wothida.

Issi addey uttides izikka keepe lo'izanne orde orde daro bira ekkeza may'o may'des be ayfe bollakka manacere wothides duunakka pooqi bessides.

Tophiya biita ayso aawa woykko dokitere aabi ahimede kareththa kumeththa mayo mayidi bes ushacha kushe dhoqu histed eqqidi beetees.

Issi heeran muuzey keehippe cililidinne lo7idi beettees he muuzezaskka yeechaza gakkanaaskka haathey mittittides.

Hayssan daro asati uttidi issippe zoreti shidettes ista tamarsizayssiyadeykka sintha baggara eqqides izikka eqqidasozi cilila maatathu gizayssakko.

Hayssan eqqiza miththay aakidinne dalgizi dizayssa hayssa garssan qassekka asati hinira hanira shiiqi uttidayssa beesees.

issi gashe giya malatiza sohonni issi macashiya be sinthan dumma dumma ayfa ayfe qommotanne hara hara onka onkota wothada uttadus

Ha sohuwan beetiza macca asatinne atuma asati deetees. istikka be sinththan kompitire wothida. istappe bagay behuuphe goozida.

hayssan cora aayeti ba naana woykko ba ye dhaye dha idimmidi dhanthishe issi booton issifetethan uttida izappe ha sintha baggara zo7o may7o may7da issi majashiya qoodhen daro gosda gizayssa aaththada bettas

Hayssan beettizay qasseka aaziye gizayssa gidikko issi kaamey kede7alabizaara beettawus izin issi asi laxana maydays delana gishe wula doydi eqqides gaathara qaseka mastootera issi asi ba kushe kessidi kushan geesh oykkidays beede

Itiyo telekom giza xaafe betees. izappe garssa bagara asati issi issi bolla shiiqidi nam'unne heedzdzu gididi eqqidayskka dees.

Ayssan asati eqqidi gadey woddidayssa xeellettes istafe sinthe baggarakka woddo gadezi beettees gidoppe attin asati woddafe guyen eqqida.

hayssa bolla qasseka beettizaazigeessa gidikko issi addey kompitere goragorshin issay qasseka iza shiiqidi wochizays ba kushen saate aaththida adden woches qasseka he ne baggaraha dumma dumma macatinne adde asati wochishe dee

Hayssa misile qonccisiday qassekka katamakko baaban diza dumma dumma asatakko isttikka makina bolla kezidi auko bishe dizaytinne makinan gelanas woxxizayti..

oyddu asati ogey baasettidayssara woykko biitta ogera hantishe deettes istafe heenira hanira dizayti attomasi woykko adde gidishin issi macasheka istaradawus

Hayssan citan citan woykko cugan cugan cora asati issi bolla aali aali be bicha bicha uttidi issikomputereppe aykko tamarishe ba sinthan pompora woykko haylandera haaththe woththidi issifetethan zoretishe dizayssi beete.

issi bajjajje geetettiza heedzdzu toora diza kaamiya beettawus izakka oge giddon eqqadus izin gelanas woykko caanettanas giidi yida daro asati izi miten deettes

Ha misiley bessiday qassekka giyazakko giyazan dumma dumma miishi bayzettizayssa biittafe medhettida otoy beshey iya medhiza asati deettes.

Cililonne demba gidida bessay woykko sohoy dees he sozanka guyera baggati eqqin sinthera qasse oyddo asati beto bolla uttida guyera eqqida asatikka issi medho may7o mayda.

duge yedhedi wodhizason asay hanto bolla woykko duguntha yishenne duge wodhishe dizayssa bessees istika guye sintha maaran yeettes

Hayssn issi inddiya keeththa gidon histada izan gelada ba kusheza ba huuphiya bolla wothada ba tohozan gadan yedhada

habessan woykko hasozanni eqqida asati bettettes isti wuritikka be ayfe bolla manacere woththida he asatikka tamarida asata woykko mangisirateyinnata malatettes

Hayssan dumma dumma miththatinne qorqoro keeththati qasse milera woykko iza gaaththan maatara diza gadeti oosetida gadeti heni gede aasi xeelishin henira diza zuma mala gadeti beetosona.

issabee diza issa qixeka daatowaaseti boothamamaydi ba kusha pindi istidii salo xeelishanno ka ishife dize issaa bessishin dize issakko mansilees

Issi macca nayiya ha aalada ba kushiya ba kushiya ba gonqe bolla na'u kushiya duge fidista wotada ba qodhiyan borssa yegizayssara miicashe ha xeelizayssi beetees.

Hayssan issi addey oyda bolla uttidi lo7iza soo gaathan dizayssi beettees izikka gaammo dere gidiadayssa qonccisiza mayo gaammo dungguza mayid ha aaletti uttides.

Issi keyppe gitanne booththu kezidi goggiza piisaybeettes hefissaza sinthanka daro asati iza xeellishe deettes izappe a baggara issi macashiya booththa qamisira qadus.

Hayssan paydon heedzdzu asati beetetees istappe issi nay be huuphen shaashera woykko gosera qachadus issi nayiya qassekka qoofe woththadus.

Hasohon eqqida asati keehippe gitanne wolqama gidida tamarida asata masatetis istika be kushen gaammo cimati ooshi olaynne dumma dumma metoy dendikko zaariza maata oykkida

Issi macanaya be qodhen borsa yeggada ba kusheta ba toho bolla duge piddi sta woothada miicashin dhoqu gaada ha xeellawus iza may'ida may'ozikka izi kusha gakkibeynna.

Hayssan issi addey gaammo dungguza qoofe wothidi uttise izappe sinthe baggarakka hara addey komppitere boshechishe xaraphe bollakomppitereza wothidayssika lo7idi beettees.

Cora tamare nayki ba tamariza keeththa pengen baarandaagars gelidi issifetethan ka7ishi de7osana istiga mayda mayozi salo maya mala medora dizaa mayo mayda

Hayssan cora tamare nayta issi astamarezi ekki ehidinne digital matawoqi oykko nashonal ayde dizayssa dentishe dees issi indiy uttada sinat uttidayssa denthashe betawus.

Hayssan qassega ha7i wodde teknoloje hida digital matoqageetes edenthishe deettes nam7u asati sinthara ezidentizayssa wochchishe eqqida nam7ati qasseka komputera gora gorshe deettes

Hayssan diza asati qassekka ay ooththizo giya gidiko ha'i wode tekinoloje paydda geetetiza matawuqqa digital matawuqa dendishe de'eetees. issi adde dentishe de'ees qasikka issi macciya dendashe de'izayssi beetees.

Issi so giddon daro asati gelida he assatappe eqqidayti adde asatinne uttidi ooththiza addenne maca asati bettettes issi uttida soozanka mele baggara daro waraqaatay doorettides

issi macashiya xaraphe bolla hokkada be hu7e pixada woykko birsha yeddada be kushen iskirto oykkada xaafashe hayssan beettawus

Hayssan dhoqqa tamaare keethan tamaariza nayti ba yuuniformme geeteettiza mayuwa mayidi dijital mattawqa debddanaw issi boota yidays beettees he bbotazanikka oothiza addey eeta denthishe dees.

issi addey be kushen iskirto oykkidi be sinthan waraqata woththides he iskirtozarakka waraqataz bolla xaafishe dees izappe goye baggara issi adde on qooppe woththides.

Asati maashine woykko komppitere geetettizayssa go7ettidi naashinaal ayde woykko oayda mattooqa kessishenne kesesishe dizayssi beettees.

Ayssan tamare nayti biidi digital matawogya woykko nashonal ayde gizayssa dendana wiidi dizayssi beettees izaappe issi nay uttidi gashe nay kushe woththishe dees

hayssan kompitere oykkida asinne iza achchan eqqida asati beettettes. istafe mele baggara issi maca naya uttada be sintha gede ista bagga zaaradus.

Hayssan asati woykko asa nayti beeteetes isttafe nam7u attunmati uttida istts sinthan issi maccaya eqqadus.

nashonal ayde woykko paydama tooqa geetettizayssa kessizasoynne iza kessiza asati beetettes istafe issi macashiya kompitera oykkadus

ayssan nashonal ayde oykko digital matawuga gizayssa issi addey ba ooso moyo maydi denthishe deees issi tamare naya gasseka uttada he matawu ga dendashe deawus

Hayssan asati uttidaynne eqqiday gididi issison deetees. Istappe bagayti uttidi waraqata xaafishenne nababishe beeteetes.

Hayssan beetishe dizayssi tamare nayti potuwa dendishe dizayssakko ha tamare nayti digita matawuqe dendishe dizayssi issi digital matawuqe denthida

bicca qalamen tiyetida keeththa gaaththan dumma dumma qommo asati ba qofaso qofaso wochchishe nababishe hamutishenne deetees.

issi addey beettees izikka be kushe nam7azakka pude salo dhoqoyssidi denthi woththides izas tira bollakka paydoy xaafettides

Daro asati meedan gelidi woykko dembba giddo aadhidi bolla qaatho woykkon isppprtte geetettizayssa oothishe beeththishin issi addey sinthera eqqidi oothisees.

hayssan kushe kuwaase woykko baqqi baqqikka iza ingilishe qaalan booli bol geetettiza kuwaase ka iza kaasanchati beetettes ista qodariza woykko daynna geetettizayssikka dhoqu gi utti dii xeellees

Kuwaase kaassi dembban daro yelaga nayti ka7ishenne kuwaaseza ka7i simmidi be kushe baqqidi ufayssan woxxishe deettes woykkon beettetes.

Tophiya suntha dumma dumma deretan xeesisizanne tophiya banddira dhoqquuysttidi kaqisida wothanchati woykko atileetikisi geetettizayti beettishe deettees.

hayssanni daro gooban yelagati deettes he yelagatikka be goobatethan ekkida madaliya geetettiza miisha be qoodhe bolla aaththida woykko kaqedinne ha aali eqqida

Nam7u toho kuwaase kaa7ida nayti issipe gididi eqqida isti eqqida sohozikka be kaa7iza dembbazan gidoysika beettes isti mayida mayotikka keehippe lo7ees.

Issi wothan eretida adde oykko qenenisa beggele geetettizayssi woxxizada gish asa sinthan bapfe kezi eqqidi dizayssi beettife de'ees.

Hayssan amaratho qaalan xeefettida xuufey dees issa gize nabbabanddis inkkuwan dessi alen gaammo cencha igir kuwasi budin giza xuufey beetees.

Kuwaase kaasanchanayti eqqida istafe issayka be kushen kuwaaseza oykkides issay qasseka bayndira oykkin hankoyti millara eqqida.

Hayssan kaasanchati ka'ishenne wooxishe kuwaasa salo denthidi izara i han hamutishin woxizayssa besees.

Hayssan kuwase kaasan eretidageti beetosona. izatikka ha'i goola gelsidi gidona agena ufaytishe ha alide eti deetees.

Toho kuwase kaa;iza nam'u asati hayssan woxxishe deetees. Kuwaseskka istara woxees.

hayssan yelagati issi betethan shiiqidasokko istika issi adde woykko issi attuma dhoqoyssidi be kushe bolla tookki uttida hessa mala asay tookkizay issi asi lo7o miishe woykko nashiza miishe ooththikkokka.

hayssan daro nayti sayki legizayssa tokidi aspalte ogezara ha issifetethan laaggidi salfera yishe betetees

Hayssan too kowaase kasanchati issi kowaase baleen gelidi eqqida istika heedzdze aasati beetetes shin he heedzdzatikka be medho medho may'o mayda istafe zo'o may'o mayday daynna gidonta agge.

Haysan asati beetees. isstikka paydon heedzdzukko istappe issoy zo'o mayo mayidees. issoy qsse cililo mayidees.

Ha misile qonccisiday aze gizayssa gidikko kasanchatakko ha kasanchatiikka oonante gizaysssa gidikko sunththay absidera kasamora yayqobarakko.

issi asay ba keeththe keexxikko be keeththe kaysoy gelonta malanne wula naagana mala giidi gelthiza miishay hayssan dees he miishaza sunthazikka qulpe geettayssa gidishin

Hayssan fa bi irib gidi fa bearb gizi qalamera tiyetidees.

Hasohonni dumma dumma miishati baygettizaso gedoyssi eretees emiishata dawalidi gakkanaassinne woykko be qofa immaras xaafetu uttida paydoy dees hissika usuppun tamman ospuna heedzdzu tammanne usuppunko.

Dumma dumma tekinoloje xaqametidi asay dumma dummabata ooththes. hayssan hay asay xaqametida tekinloje qommotappe issinoza gididaysi beetees.

Masaray oydu gidizayssi gadeza bolla ichides. masaraskka asa sern aduuqidayssakko. biratara oosetidees.

Hayssan qassekka dumma dumma medho be mala mala medho oykiza irssase geetetizaasi ba ayfa ciiretidi wurida ayfa issi sohan aginaadan woykko arshiyadan gidi uttidees.

ben wodey asay daro yethanne dumma dumma miishata siyanas go7iza iraadonne geetettiza miishay beettes hayssika ha7i mimoorenne harara gashshe gashe miishatiiyonta asay kase wode go7ettizayssakko

issi chipse geetettiza kathi beettees he kaththaza kaththiza maashineynne kaththaza oykkiza zayazare malatiza miishaykka izara issifetethan katha oykki uttides

Hayssan beetiza misileza bolla dumma dumma sileti beetosona. izikka baatiredan gi ekkidi hara hara aynate hara hara medhora dizayssi beetees.

heedzdzu toora woxxizanne laassiza woykko hemettiza kaamey hayssan dees he kaameza sunthazikka bajjajje geetettes izi diza ogezikka aspalte ogekko

issi gita woykko wolqamanne aahonne dalga gidida abbay beettees he abbaza kanthi biza wogoloykka abbaza bolla dees

saykile geetettiza gashe kaame qommotappe guuxizara dawus izakka asi be toon qakkidinne be wolqan sugidi efizarokko izi achcharakka gedenne ha hamutettiza asatikka dizayssi beettees

issi kaamey gede biidi dees. guyerakka kaameza geedo gedo biza asatikka bettettes istappe issi addezi bees ushacha kushshesan guufe oykkides

Heedzdzu asati issipeteththan saykile togidi laagishe woykko saykilezara hamutishe deetees. isti togida saykilezaskka namu goomay gomay des.

Keehippe paydon woykko qoodan daro asati hayssan beetetees. isttikka dizasozi issi kaame millen eqqida.

hayssan qasseka deizay aazey gizays si gidikko dumma dumma bolla pace hi dizayssa woykkon toome qophatatanti uttidi izanara hanteza makinay beettees he makinaykka qasseka medhoy karetha geedidayssi giddo go7o maygita gidi deybbeet

Issi bessan qoodan keehi cora gidida maabirate shubey ichi xaaxeti xaaxeti uttidayssa gidishin izafe issi baggara qasse maabirate mithana eqqi uttides

Lissan sila bollabettish dizay heexxuassidakku haheexu assetikka saykileto pedin sinte sinte kalistishen kalleshon laaqishe dizayssa bessees.

Hayssan beettiza cora asay saykile geetettiza woykko nam7u tohora diza bendzile uyonta tohuwan qakkin hantiza kaamiyo laaggidi ha aalidi yoosona iza ta guyanka oyddu tohora hantiza kaameti eqqidi beettettes.

Issi keehippe adussa kaame malatiza sohon zoonaza bolla woykko pengeza sinththan gashe nayti eqqidi betetees.

asati saykile geetettiza nam7u toora woxxizayssa togida izikka maaddizayss woykko go7izayssi asati issi heerappe hara heera be saatinne be wolqa bonchidi gakkana mala maaddees

Hayssan issi keeththa giddon keehippe malaliza keeththa giddon daro asati galotidi ba kompitero kompitero pora gorishe dishin issi indiya kareth may'idaara heeni baggara uttadus izaabes alafe gidanawun dandayawu

Keehippe faydon cora asati issi issi wogolo giddo gelidi iza gonggeza kumidinne abbaza bollara pinnishe deettees.

Nam'u asati eqqidi beetishin istappe mille bagara woykko guye bagara saykile geetetiza nam'u tohora woxiza kaame kaamekka beetees.

Hayssan dumma dumma xuufeti beeteetes hazan silkke xuxureti hay dawalite gizayti hamisa persentti ye bankki biddir yetemechacheleti giza xuufey beette.

Issi gita keehippe lo'izanne wolqqama gidida pooqe keeththi beettees izikka ha'i woden daro katamatanninne diccida deretan oosettidinne asay lo'o hanotan diza keeththekko

hayssan dumma gitta malaliza keeththaynne dumma qasseka guuthu zafe gashiza keeththati deettes sintha baggara cilila mithatinne qasseka sheeshsha somaliza keeththatantana deettez heytti beettizaytakko

nam7o addeti issi keeththa giddon beettettes istika be sintha issa hayssa bagga zaarida istafe issinazi be kushen waraqata oykkides.

Hulet qen qerew giidi xaafetida xaafee amaratho qaalanne amarattho pidalera beetees. izikka xaafetidayssi booththa qalamenkko.

issi buro kexxetishe diza keethayinne naamu ahan saciqas saachbizaysibitees fooqes kize issako qaseqa keeththa zigabia mithabinne shuchchafe oose tees

haysafes sinthan biida misila malizeys gitta keethetera pooqe geeta keeththe keexetti dezayssni doo sinthan ardhini aqi beettees

Ha7i wode asati oothizanne keehippe al7onne daro miishakessidi oosettiza keethey izikka pooqe geetettizayssi beettees.

Hay wode kexxetida pooqe giza besan beetes. izikka keehippe lo'iza aynate gididi dhoqatetaykka keehippe diza keeththa gididi keexetidi hayssan beetishe de'ees.

hayssan assefan domma dumma asatin issi busara shiqidi eqqidayssanne ichiday uttiday he ha giiti garsara dezayssa bessees

Ha issa bertizay keeththekko keeththasikka mastootesin mesiqeleeta silettide si ledi didizayssa bhesseees

Keehippe lo'o keeththi dees. He keeththaza sinththankka cilila miththi beetees. keeththazappe sinthe bagazi lo'iza oge woykko karekko.

Hayssan keehippe lo'iza dhoqa gigida daro kifileta woykko sohota be gaathan oykkida issi gitafogey beetees garsarakka amaratho qaalan xaafettida beet leterekebaachu dambeynochachshin enqoan desseyalachuu gida xuufey qoncideys.

Issi asi eqqides izikka atuma asi wokko addekko izi be bollara diza mayoza woykko yaketaza dooyidees.

hayssan addisaaba bagga yo7o woykko addisaaba katama ayso bagga yootiza xaafey xaafetu uttides he xaafezikka amaratho qaalara addis abebakketema astirader timirti biiro gees

Hayssan beettiza asazikka corakko he corazikka ha wochishe dizayssa bessees bessay guye aalidi eqqidi ayfa pharxxisttidi gue xeelishe dizayssa bessees.

Asati booththa mayo may'di issi keeththa giddon gelidi deettes istafe giddo baggan xaraphey dees isti wurtikka be sintha gede zaarida isti diza keeththaska keehi lo'ees.

issi pooqe keeththay dees he keeththazaska pude dhoqatethay adusse gidishin he keeththaza bolla diza maskotetikka ekise mala pidaley kezin deettes

Hayssan issi keeththa gaaththan cora tamare nayti beeska izeti gashe issintho kifile oykko keejjigizayssa gidana dandayettes isti he nayti issi bolla dishin si astamariya sinthara eqqadu.

Hayssan paydon keehippe daro oydetinne xarapheti beettetes he oydetinne xarapheti diza keethaykka keehippe lo7izanne phooliza keeththaako ha keethazikka ha7i wode oosethiza keeththa qommotappe issinakko.

Hayssan issi kifilen tamaare nayti gelidi uttini astamaare ba gawuniya mayidi sinthan eqqidi tamaarssizayssi beettes entti tamaariya sohoykka i waanidaysse giikko godaynne cadettibena dooya kilaasekko hayssi waatida dere bawu qofettin.

Hagga misilen issi adde eqqis issi addekka eqqizayssi ba doonazan kushe wotizi oyqidayssanne nam'antoskka eeta achchan eqqidayssata.

adde asati woykko attuma asati eqqidayssa beettees istafe guye baggara daro mithati doleettes he addetappe giddon issi oydey asi uttonta dizayssi dees

Aadusse denbanne dalga gidida ogey beettees ogezi didasozikka bazzo masatiza woykko bazzo malatiza sookko ogezarakka gede bishe diza parazo woykko hare gaare geetettizays dees.

Haysxan qasseka issi addeyn motore togi diizayssanne iza qasseka banaw gayssadey bessizayssa bessees qasseka doozor geetettiza maqina issadi laaggid bica qala meradizayssa yizayssa bessees gussko

keype aaho ogey giddora nam7un shaaketides he ogeza ooththiza kaame malatiza miishaykka sinthe baggara gede bees izas medhozikka cililokko

Keehippe lo7iza asfaltte ogey beettees he ogezaskka oshicha bagganne hadirssa diirara mithatinne dumma dumma keethati deettees.

Hayssan biro giigishe woykko baasetishe dizaa kaame ogey beettees. oga baasiza woykko giigissiza issi kaamey gedesekki haakkidi heera ooththishe dizayssikka beettees.

Habessanni eedzdzo asati beettetes issi kaameykka sinthe baggara dees eejzjatappe issi nazi oge sarotetha naagisiza trapike geetettizasekko

Hayssanni ogey baasettidinne ogezan qasseka dumma dumma zokkotinne aspalteti oosettishe deettes he ogezikka keeyppe lo'iza oge gidishin sinthe baggara salo bolla shaaray beettees.

Haysan dere saroteththa naagiza asati woykko polise geetetizaytinne ara dumma asati issi kaame ogiyan eqqida entta matan kaamekka dees. bollara korontte shufoykkabeetees.

Hayssi qonccisizayssi katama heeran haaththe tuuboy dizayssanne issi adde eqqidi dizayssa.

Haathey oosettidi woykkon bombba kezidi pude xonggettidi goggiza heeran dumma dumma asati shiiqidi iza xeellishe deettes.

issi son woykko issi heeran haaththey keeyppe daridinne waayssi he haaththeza shaakkidinne asa pinthanas duge oosettishe diza zarphe woykko zokko geetettizayssi dees

Maabirate qotare woykko fuze malizayssi issippe shiiqidi dizayssa besees. ha issi naskka eqqidees.

hasohonni issi haaththey woykko bombay oorathi oosettidayssi dees he bombazachanka yuuyi haadhdhanauw gaammo dunguza beo7en woththida asati bettettes asatappe baggay haaththeza uyees

ha sohonni arba mince yootiza woykko arba mince ketema wuhanna fesash agelgilot dirjit giidi amarathora xaafettida xaafey beettees

Issi haatha efiza tubboy woykko haathey goggiza beettees he tubbozikka haathey issi heerappe hara heera iza giddora baana mala maaddees.

issi gaammo dunguza qoodhen yeggida addey bomba woykko haaththey izara qolettiza eqazach shiiqi eqqidi issi kushen iza oykkidi milerasitigi eqqides yuushon cora gashe naytikka beetowosona

Haathay nuus dumma dumma go7a imon erettida miishako he haathayka nuus aazis gi7ide gizayssa gidikko uyanaw meecettanawninne duussas keehippe maaddiza miishako ha yagiza bolla naagizayssa gidikko haysan haatha bombbay beettees.

Nam7u asati uttida istika adde woykko attumasekko istafe issinaza hu7ezi bo7ati bessides issinazi be kushe ha zaari oykkides.